Sainam-pirenena vahiny izay manana loko telo miraika avokoa. Ny ato amin'ny ankavia dia ny maitso, ny eo ampovoany kosa dia ny mavo ary ny ato amin'ny ankavanana dia ny mena.

Fehi-tanana maromaro izay misy karazany maro samihafa; ao ny vita amin'ny vakana ao kosa ny vita avy amin'ny alalan'ny plastika: izay manana loko maro samihafa ary endriny samiafa ihany koa.

Boky tantara foronina miisa roa izay amin'ny teny frantsay avokoa ary ny iray dia miloko mavo, ahitana soratra miloko mainty sy fotsy ary ahitana sarin'olona miloko mainty ihany koa. Eo ihany koa ny iray izay miloko volondavenona ary ahitana soratra miloko fotsy sy mainty ary ahitana sarin'olona manao aknjo fotsy.

Lokomena izay ao anaty fitoerana boribory lavalava izay miloko volontsaokôla ary ihany koa pensily hazo izay fampiasa amin'ireny volo maso ireny.

Sainam-pirenena vahiny izay ahitana loko telo miraika : ny voalohany dia ny manga ary ahitana sary masoandro miloko mavo ety amin'ny ankavia, eo ihany koa ny tsipika fotsy izay arahan'ny loko mena ary tsipika fotsy izay arahan'ny loko maitso.

Toeram-pisakafoanana anankiray ah izay ahitana ny sakafo maro samihafa toy ny paty ary ireo tsakitsaky maro samihafa, ahitana ihany koa ny ranom-boankazo ary miloko mavokely ilay toeram-pisakafoanana ary misy ankizivavy anankitelo izay mikarakara izany.

Famantaran'ora miisa roa, izay samy manana loko volombolamena avokoa. Ary ny ao anatiny kosa, ny iray dia fotsy, ny an'ny iray kosa dia mainty.

Hosodoko ,izay ahitana zava-maniry mampiavaka an'i Madagasikara ; dia tsy inona izany fa ny baobaba, izay miloko volotsokolà , ary ny raviny kosa dia miloko maitso.

Fiara fitateranetana izay miloko fosy ary ny lohany dia hitantsika loko mainty , mavo ary volom-bosary izay mipetraka eny amin'ny sisiny arabe eny

Tranom-barotra lehibe, izay ahitana hiahoritra izay manana ny tsiro isan-karazany ary loko maro samihafa toy : ny volombosary, mena, mavo ary maitso.

Eny anivon'ny fianakaviana iray izay ahitantsika olona maromaro mivorivory ary miara misakafo, eo ny lehilahy, eo ny ankizy, eo ny vehivavy.

Eny an-tsena eny, izay ahitantsika: trondro maina sy ny patsabe ary ny patsa, sy ireo tongolo sy ny legioma maro samihafa toy ny voatabia sy ny sofilera.

Sainam-pirenena vahiny izay manana loko roa izay mitsangana avokoa izy ireo. Ny ato amin'ny ankavia dia maitso, ny ampovoany kosa dia fotsy, ary ny ankavanana dia maitso ihany koa.

Eny amin'ny arabe eny izay ahitana kodiaran-droa miloko manga ary ny mpitondra azy izay manao aro loha miloko mena sy mainty. Eo ihany koa ireo fiara maro isan-karazany izay miantsona eny amin'ny sisin'ny arabe.

Gazety avy eto an-toerana izay mitondra anarana amin'ny teny frantsay. Ahitana ireo lohatenim-baovao maro samihafa toy ny pôlitika sy ny fanatanjahantena. Ahitana koa ireo dokam-barotra maro amihafa. Marihina fa amin'ny teny frantsay avokoa ny lohatenim-baovao sy ny matoan-dahatsoratra rehetra.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

Fitaovana izay afaka asiana sakafo na hitondrana sakafo izay manana loko maromaro toy ny volomboasary, manga, mavo ary maitso ihany koa.

Vehivavy zarazara fihodirana, manana volo miloko mainty lava ary mirandrana matevina arymanao lamba miloko mena ihany koa.

Sainam-pirenena vahiny izay ahitana loko telo mitsivalana ; manga ny eo ambony, maitso no apovoany ary mavo ny ety ambany ; ahitana tsipika izay miloko mena mitsangana ary sopiran'ila manao ambony ambany.

Ao an-dakilasy izay ahitantsika mpianatra maromaro ary mipetraka mihodidina ny latabatra, tsy adino ihany koa anefa ny mpanabe izay mpitarika azy ireo.

Any amin'ny toeram-pianarana izay ahitana ankizilahy sy ankizivavy anankiray ary ahitana solaitrabe sy varavarankely fitaratra ; ahitana koa ireo latabatra sy ireo seza, ahitana koa ny kitapo izay entin'ireo ankizy mpianatra.

Vehivavy zarazara fiodirana manana volo miloko mainty ary lava. Izay mirandrana manao ankajo miloko mainty. Ary manao firavaka volamena ary kavina volamena.

Efitrano fatoriana izay ahitana fandriana anankiroa, ny iray lehibe ary ny iray kosa kely. Samy manana ny kidorony. Ny anankiray dia mifono mavokely, ny anankiray kosa dia mifono menamena.

Sainam-pirenena vahiny izay miloko maitso ary feno kisoratsoratra amin'ny fiteny arabo izay miloko fotsy, ary ahitana sarina sabatra ihany koa izay miloko fotsy ety ambany.

Eny an-tsena eny izay ahitantsika vokatra maro samihafa toy ny voatabia, tongolo, tongolo gasy, trondro maina ary ireo legioma maro samihafa.

Vehivavy zarazara fihodirana, izay manao akanjo lava miloko volontakatra sy volontsôkôla ; ary kapa miloko mena, ny tadiny kosa dia miloko mainty.

Ity toerana ity dia eny amin'ny arabe izay ahitana olona be dia be mitangorona eny akaikin'ny toeram-pivoahana ary ahitana fiara mpitatitra entana anankiray izay miloko volomboasary ary ahitana olona manodidina azy.

Fitaovana miisa roa izay fanaovana rano mafana, samy manana ny habeany, ny vatany kosa dia samy miloko mangirana, ny tahony sy ny sarony dia miloko mainty avokoa.

Gazety, "Inona no vaovao ?", izay ahitana lohatenim-baovao maro samihafa toy ny fampianarana politika, ary ny fanatanjahantena. Amin'ny teny malagasy avokoa ny matoan-dahatsoratra sy ny lohatenim-baovao rehetra ; ary tsy adino ihany koa ny dokambarotra maro isan-karazany.

Vehivavy mainty fihodirana, manao saron-doha miloko manga, ary lamba lava miloko maitsomaitso ary manao kapa ihany koa.

Toeram-pivarotana sakafo masaka izay miloko volondavenona ary misy sakafo izay mipirina ao anaty trano fitaratra kely ary misy ireo ranom-boankazo izay amin'ny tavoahangy eo amboniny.

Boky tantara foronina izay miloko mainty. Ahitana sary tànana miloko fotsy ary ny firavaka miloko fotsy ihany koa.

Any anaty ranomasina any izay ahitantsika sokatra miloko mavo sy mainty ary eo ihany koa ireo harana isankarazany.

Eny amin'ny toeram-pivarotana sisin-dalana izay ahitana voanjo voahendy amin'ny sahafa ary sakamalao anaty koveta kely sy ireo voatabia izay miloko mena.

Eny Anosy eny ity toerana ity : izay tananan'ny hazo midoroboka ary ahitana io farihy ao aoriana io, ahitana koa ity tsangambato ity izay manamarika ny fiampitany mpandeha tongotra ; ahitana ireo olona mpivarotra eny amoron-dalana, ireo fitaovana maro isankarazany izay amidin' izy ireo.

Ankizivavy izay mainty fihodirana, manana volo fohy miloko mainty, ary mirandrana, manao akanjo fohy tanana miloko mavokely ihany koa.

Savony izay miloko mainty izay ao anaty fonosona plastika ary ahitana ny afisy manambara mahakasika izany izay miloko fotsy volondavenona ary volom-bolamena.

Andiana miaramila milatro. Ao ireo manao fanamiana manga ny ambony ary pataloha mainty misy tsipika manga ny ambany, sy satroka fotsy. Ao kosa ireo manao maitso ambony ambany ary milanja ny saim-pirenena malagasy.

Sainam-pirenena vahiny ahitana loko telo : eo ny mena sy ny fotsy izay miendrika tsipika mitsivalana, eo ihany koa ny efa-joro ety amin'ny ankavia ambony izay miloko manga ary sary kintana ny eo ampovoany izay miloko fotsy.

Lehilahy zarazara fihodirana izay manao ankanjo mihaja ny ambony izay ny ilany dia miloko fotsy ny ilany kosa miloko volondavenona sy fotsy, ary lobaka fotsy ny ao anatiny, ary mipataloha volondavenona ny etỳ ambany sy kiraro mainty.

Sarin'ny tsena izay ahitana akondro, mpivarotra ary ireo voankazo maro samy hafa. Ahitana koa ireo patsa, ilay mpivarotra dia misatroka mavomavo.

Eny amin'ny arabe eny izay ahitana fiara karetsaka miisa roa, izay miloko volontany avokoa ary ny fiara tsy mataho-dalana, miloko fotsy ihany koa.

Lamba miloko volomboasary, izay ahitana ireo sarin-javatra mampiavaka an'i Madagasikara. Tsinona izany fa ny biby maky ary koa ilay hazo vaventy izay antsoina hoe baobaba.

Boky miloko fotsy ary ahitana sary ny filoham-pirenena Amerikana teo aloha ary ny soratra kosa dia miloko mena sy mainty.

Sainam- pirenena vahiny izay ahitana loko telo mijidina ny ato amin'ny ankavia dia ny maitso, ny eo ampovoany mavo ahitana sary kintana miloko maitso ary ny aty ankavanana kosa dia mena.

Fiara fitateram- bahoaka izay mandeha eny amin'ny arabe, miloko fotsy ny tapany ambony ary ny tapany ambany kosa dia volomboasary.

Vehivavy zarazara fiodirana, manana volo miloko mainty, mirandrana ary lava. Manao akanjo volondavenina ihany koa.

Angidina eny ampanidinana izay manana loko mavo, manga ary volontsokolà. Manana ihany koa ny elatra izay manify dia manify tokoa.

Eny amin'ny trano fivahinianana eny dia ahitantsika fandriana miisa roa dia ny fandriana kely sy ny fandriana lehibe ; eo ihany koa ny latabatra sy ireo haingony maro samihafa.

Sainam-pirenena vahiny izay manana loko mitsangana telo samy hafa. Maitso ny ato ankavia, ny eo afovoany kosa dia mena ary misy sarina kintana miloko mavo ary ny ankavanana dia mavo.

Efitra fakan'aina na fandraisam-bahiny izay miloko fotsy ahitana latabatra, seza ary ny varavarana, eo ihany koa ny gorodona ny ambany.

Eny amin'ny tranom-barotra iray izay ahitantsika fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra toy ny fatana, fera fipasohana ary ny vilany ihany koa.

Vehivavy zarazara hoditra manana volo malama sy lava ary miloko mainty sy mena miaraka amin'ny fato-bolo ary manao akanjo mavomavo.

Eny amin'ny toeram-pisakafoanana izay ahitantsika latabatra sy seza ao anatiny ary ety ivelany ihany koa ; eo ihany koa ireo haingo izay mandrakotra ireo latabatra maro samihafa.

Eny amin'ny toerana ahitana valan-javaboary, izay ahitana voay sy ireo rano ipetrahany, ary ireo zava-maitso izay manodidina azy.

Henan-kisoa matavy izay miloko mena, fotsy ary volontany ; eo ihany koa ny ravitoto izay fangarony miloko maitso ary samy ao anaty lovia mangirana avokoa.

Gazety eto an-toerana izay mitondra ny anarany anglisy ary ahitana volona akoho sy miloko mena izany ; izay milaza ireo vaovao izay mitranga eto Madagasikara. Marihina fa miteny gasy avokoa ireo lohatenim-baovao sy ahitana ireo dokam-barotra maro samihafa.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

Manga miiisa efatra izay mbola manta avokoa ary mipetaka eny amin'ny tahony sy ny vatany ary miloko maitso avokoa izy rehetra.

Ankizilahy zarazara hoditra. Manao salotra mihaja, miloko maitso ary lobaka fotsy ny ao anatiny. Velon-drirana miloko maitso kosa ny pataloha ary kiraro fotsy.

Akanjo lava izay fohy tanana ary miloko fotsy izay mipetaka eo amin'ny lasi-bika miloko volontany.

Vehivavy manana volo malama lava, ary miloko mainty, manao akanjo miloko fotsy sy manga.

Vokatra fampiasa sy fikarakarana volo, izay ao anaty tavoahangy miloko fotsy ary misy karazany telo. Ao ny misy afisy miloko volontsôkôlà, ao kosa ny mavokely ary ny mavo.

Ny toerana fivarotana lamaody izay ahitantsika kiraro isan-karazany. Eo ihany koa ireo akanjo maro samihafa ary ny famantaran'ora.

Takelaka famantarana tambazotra iray izay miloko volomboasary ary ny tepany ety ambany kosa dia miloko fotsy, ahitana sarin'olona anankiroa eo ihany koa ireo soratra izay miloko mainty sy volomboasary.

Rojo volamena miisa roa : ny iray dia matevina, ny anankiray kosa manify ary ahitana haingony miendrika fo. Eo ihany koa ireo kavina izay ahitana endrika fo.

Akanjo lava izay miloko volombolamena ny tapany ambony ary ny ety ambany kosa dia miloko mainty, mipetaka eo amin'ny lasibika miloko mainty ihany koa.

Fiara karetsaka izay miloko volontany ; ahitana ny fanala eny ambony eny, izay ahitana soratra miloko mainty ihany koa. Eo ihany koa ny takelaka famantarana ety aloha izay miloko mainty ahitana tarehimarika sy litera miloko fotsy.

Fiara fitanteram-bahoaka izay miloko fotsifotsy ary misy tispika mangamanga anankiroa eny ambony ary mitondra entana maromaro eny an-tampony.

Eny amin'ny tranom-barotra lehibe izay ahitana fitaovan-dakozia , izay vita amin'ny hazo toy ny sotrobe ary eo ihany koa ny vita amin'ny vy izay fikapohana atody.

lehilahy zarazara fiodirana nanao akanjo fohitanana miloako volom-boasary ary misy soratra miloako fotsy ,pataloa lava moloko mainty ny ambany ,ary mitondra poaketra miloako mainty ihany koa

Fitoanany fifamoivoizana eny amin'ny arabe izay ahitana fiara tsy mataho-dalana, miloko volomboasary, ahitana bisikileta sy ny kodiaran-droa ihany koa sy ireo mpitaingina izany miaraka amin'ny aro loha.

Vary vokatra eto Madagasikara izay efa ao anaty harona plastika izay milanja dimy kilao. Ao ny vary makalioka, ao ny vary gasy ihany koa, izay hitantsika eny amin'ny tranom-barotra lehibe.

Fitaovana fandrahoana sakafo izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ; ary miloko mainty ny vatana, ny sarony kosa dia fitaratra tanteram-pahazavana ary miloko mainty ny fibatana azy.

Lehilahy zarazara fihodirana manao lobaka lava tanana miloko manga ny ambony, pataloha lava miloko fotsy ny ambany ary ny kiraro dia miloko fotsy ihany koa.

haingon-trano izay vita aminny taratasy, izay mendrika boribory izy ity, ohatran'ireny arendrina ireny ary manana loko anakitelo samihafa :fotsy, mena , maitso izy ireto

Famantaran'ora boribory izay miloko volombolamena ary fotsy ny ao anatiny ary ny tadiny dia miloko volontsokolà ary ahitana fehin-tanana izay miloko mainty ihany koa.

Vehivavy zarazara hoditra manao kavina volamena, manao akanjo lava izay miloko mena ary mitondra pôketra izay miloko mena ihany koa.

famantarana mahakasika ny vovon-tsavony anankiray, izay ahitana loko manga, mavo, maitso fotsy sy mena ary mavokely ary hahitana soratra amin'ny teny anglisy

Vehivavy mainty hoditra izay manana volo mirandrana hafa kely ary lava dia lava mipetraka eo ambony seza fotsy ary manao akanjo mainty.

Ao an-dakilasy eny amin'ny oniversite eny izay trano miendrika boribory ahitana ireo mpianatra maromaro, eo ihany koa ny solaitra be izay miloko mainty sy ny dabilio ipetrahan'ireo mpianatra.

Toeram-pivavahana izay miloko fotsy sy mena ary manana varavarana mena sy varavarankely anankiroa, ary misy vavahady miloko mena iray.

Saina am-pirenena vahiny izay hahitana loko telo, mitsovalana ny eo ambony mena, ny eo am-povoan'ny fotsy ny etỳ ambany kosa manga ary hahitana sary eo ampivoany, izay miloko fotsy sy mena, manga ary ny volom-bolamena.

Sainam-pirenena vahiny izay ahitana loko roa ihany fa manana tsipika mitsivalana maromaro dia ny manga sy ny fotsifotsy.

Kolonely Ratrimandrava izay efa nitondra ny firenena tamin'ny taona dimy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo, ary efa minisitra ihany koa. Ary minisitry ny ala olana no fiantson'ny fokon'olona azy tamin'izany fotoana izany.

Sainam-pirenena manana loko telo mitsivalana : eny ambony mavo, ny eo ampovoany maitso ny ety ambany kosa dia mena, ary misy sary kintana miloko fotsy eo ampovoany.

Eny amin'ny toeram-pianarana izay ahitana ireo mpianatra mipetraka eo amin'ny latabatra sy seza ary miaraka amin'ny solosaina sy ireo fitaovam-pianarana toy : ny penina sy ny kahie.

Vokatra fampiasa sy fikarakarana volo izay ahitana karazany roa : ao ny ao anaty fitoerana miloko maitso sy mainty ary ao kosa ny ao amin'ny fitoerana miloko manga sy mainty.

Fitaovam-piasana maro samihafa toy ny tantanàna, tandra, bolao, fanodinandrindra ary ny famahana, izay mipetraka ao anaty fitoerany.

Sainam-pirenena vahiny izay miloko mena ary misy boribory ao apovoany izay miloko fotsy ary ahitana sarina volana sy kintana.

Bisikileta anankiroa eny amin'ny arabe izay samy manana ny mpitondra azy. Ahitana ihany koa ny fiara anankiroa, anankiray dia volondavenona ary anankiray kosa dia fiara tsy mataho-dalana fotsifotsy ny lokony.

Fitaovana fanodinana ranom-boankazo izay tantera-pahazavana ny vatany ambony ary miloko manga kosa ny sarony ; ny ambany kosa dia miloko fotsy ary manga.

Fiara miloko fotsy izay ahitana voninkazo miloko maitso eo ampovoany, eo ihany koa ireo ravin-damba amin'ny sisiny anankiroa izay miloko fotsy sy mavo.

Fiarakodia izay miloko fotsy ahitana ny takelaka famantarana, izay miloko fotsy ihany koa ; eo ihany koa ny litera sy ny tarehimarika hamantarana azy.

Sary famantarana mikasika ny boky anankiray izay misy misoratra ngeza dia ngeza ary miloko maitso sy fotsy ary eo anolohany dia misy fiara tsy matahodalana anankiray no miantsona eo.

Vehivavy fotsy fihodirana izay manana volo fohy toy ny an'ny volon-dehilahy izay miloko mena ihany koa ary ahitana sary miendrika fo ny etỳ amin'ny sisiny ankavia.

fitaovana etina manao trano izay hahitantsika gamata ary misy riatra sy menitra ao anatiny hahitantsika ihany koa hangady sy dabamavo manodidina azy

Tovovavy anankiray a, izay mirandrana miloko manga ny tapany ambany ary ahitana rojo ho mikavina volamena ihany koa, zarazara fihodirana ary miakanjo mavokely.

Gazety eto an-toerana izay mitondra ny anarana Malagasy izay miloko manga, ahitana ireo lohatenim-baovao amin'ny teny Malagasy avokoa ary ahitana ireo dokambarotra maro samy hafa.

Sainam-pirenena vahiny izay ahitana loko telo samy hafa : fotsy ny eo ambony, manga ny eo ampovoany, mena kosa ny etỳ ambany ary ny misy sary eo ampovoany izay miloko fotsy, mena ary manga ihany koa.

Fitaovana fampiasan'ny olona rehefa milanja izy ity ; izay miendrika boribory vita amin'ny fitaratra ; ary mipetraka eo ambony seza fakana aina, izay miloko menamena.

ka izay tetatoerana izay mipondra ny anarana malagasy taratra izay milokofotsy raha nysoratra ary mena kosa no mandidina azy ny lohately moa dia amin'ny teny gasykaolo ahy rahahita antsika ireo doka samihafa ireo

Eny anivon'ny fiarahamonina eny izay ahitana olona maromaro, ao ny mpianatra, ao koa ireo mpivarotra sy ny mpiantsena izay mipetraka eny amin'ny sisin'ny arabe.

Peratra maro isan-karazany : ao ny vita amin'ny volamena, ao koa ireo vita amin'ny volafotsy, misy koa ireo manana ny haingo izay mampiavaka azy toy ny diamondra, ao ny misy vatosoa ihany koa.

Fiara tsy mataho-dalana, miloko mainty. Ahitana ny takelaka famantarana izay miloko mainty ihany koa. Ary ny tarehi-marika izay misoratra eo aminy dia miloko fotsy.

Lehilahy izay zarazara fihodirana. Manana ny volo miloko mainty ary lava ary miakanjo fotsy sy volombosary ahitana fihogo ny eo amin'ny volo.

Eny amin'ny Oniversite izay ahitana ny mpianatra maromaro, eo ihany koa ny solaitrabe mainty ; ahitana ny kitapo sy ireo fitaovam-pianarana toy : ny kahie, pesilihazo, fitsipika ary ny penina.

Koveta izay manana endrika maro samihafa ary manana loko toy ny : manga, maitso, mavokely, volontany, ary ny menamena.

Fitaovana iray izay hita eny amin'ny toeram-pidiovana eny izy ity ; izay ahitana koveta bakoly izay miloko fotsy, ary ahitana tampim-pikoriana ihany koa.

Haingon-trano izay mipetraka amin'ny rindrina ahitana sary paoma izay miloko mena sy maitso ary ihany koa ny ranom-boankazo izay ao anaty vera, miloko mavo sy volomboasary.

Fitaovatavam-piasana izay ahitana fandavahana hazo miisa roa, tantanàna iray, tsofa iray ary famarita-taribolana iray ihany koa.

Sarin'akoho lahy sy akoho vavy izay nofosana, izay miloko mena sy volon-davenona. Mitodika ankavia ny anankiray ary ny anankiray kosa dia mitodika any ankavanana izy.

Mofo anana zay vita amin'ny koba vazaha, anana ary ny karoty ; mipetraka eo ambon'ny taratasy fotsy ary eo akaikiny dia ahitana ny sakay izay misarona ao anaty zavatra kely.

Vehivavy zarazara hoditra, manana volo mainty ary mirandrana somary hafa kely ary manao akanjo miloko mainty sy mikavina volafotsy.

Sainam-pirenena fahiny izay mizara telozoro anankiroa ; ny ambony dia miloko mena misy sarina vorona miloko mavo ; ary ny ambany kosa dia miloko mainty ary ahitana sary fitana maromaro izay miloko fotsy.

Ireto indray dia fitaovam-pianarana isan-karazany, ao ny ahitantsika kahie izay miloko mena, ireo pensilihazo izay miloko mavo, mena, manga ary maitso, ao ihany koa ny lakaoly ary ahitantsika baoritra no manodidina azy ireo.

Fiara fitateram-bahoaka eny amin'ny arabe eny, izay miloko fotsy sy volontsokolà ary ahitana ireo olona midina sy miakatra amin'izany.

Toeram-pisakafoanana izay ahitana seza sy latabatra maromaro ary eo ihany koa ny haingony latabatra sy ny vera izay tantera-pahazavana.

Any amin'ny toeram-pianarana izay ahitana ankizy lahy maromaro izay manao sary, mipetraka manodidina ny latabatra anankiray izay miendrika boribory izay miloko volomboasary sy volondavenona.

Toeram-pisakafoanana, izay ahitana latabatra sy seza maroloko, toy ny maitso, manga, mavokely ary ny mena. Ahitana koa seza fankan'aina izay moloko mainty.

Firavaka volafotsy ary firavaka vita amin'ny fitaovana maro samihafa izay manana loko mainty, volontsôkôla, fotsy ary ihany koa sotrobe izay vita amin'ny tandrok'omby sy ireo vilia gasy maro isan-karazany.

Lehilahy maromaro izay mpanao baolina kitra, manao fanamiana miloko volondavenona ambony ambany ary mena ny sisiny ankavia sy havanana ; ary ny mpiandry tsato-kazo kosa dia manao akanjo lava tanana miloko mavo sy mainty.

Sainam-pirenena vahiny izay ahitana loko roa mitsivalana : manga ny eo ambony, mena kosa ny aty ambany. Ahitana efa-joro miloko fotsy ny eo ampovoany ary misy sary miloko manga, mena, maitso, fotsy ny ao anatiny.

Tantaram-pitiavana noforonina, izay amin'ny teny frantsay ary miloko fotsy sy maitso ary volondavenina ; eo ihany koa ny sarin'olona izay miloko volontany, ny soratra eo aminy dia miloko manga avokoa.

Mpivarotra akanjo eny amin'ny sisin'ny moron-dalana eny izay ahitantsika maro isankarazany toy ny pataloha, akanjo ambony ho an'ny ankizikely sy ny lehibe ihany koa.

Vokatra vita vahiny izay fanosotra sy fikarakarana ny hoditra : izay ao anaty fitoerana boribory izay misarona maintimainty ary samy manana ny habetsany, izay manana afisy misoratra ny mikasika ny mombamomba azy ireo.

Sainam-pirenena vahiny, izay ahitana loko roa mitsivalana : mena ny eo ambony, mainty kosa ny etỳ ambany ; ahitana sary boribory mitapaka sy kintana ary sabatra miloko mavo eo afovoany.

Kodiaran-droa miisa roa : ny voalohany dia miloko fotsy ary ireo olona ireo mitaingina azy kosa dia manao aroloha miloko manga avokoa ; ny iray kosa dia miloko mainty ary ny mpitaingina azy dia manao aroloha miloko mainty ihany koa.

Toerana ambony izay ahitana fiangonana lehibe izay misy tilikambo anankiroa ary famantaranandro ety amin'ny ankavia ambony ary ahitana varavarana anankitelo izay miloko volontsokolà.

Gazety avy eto an-toerana, izay mitondra ny anarana Gazetiko ; izay ahitana lohatenim-baovao maro samihafa toy ny politika sy ny fanatanjatena ; ahitana ireo dokam-barotra maro samihafa ihany koa. Marihina fa amin'ny teny malagasy avokoa ny lohatenim-baovao sy ny matoan-dahatsoratra rehetra.

Eny an-tsena izay ahitantsika vokatra toy ny legioma, ovy, laisoa, karoty, kitsahotsaho, sakaibe miloko maitso, voatabia ary ny tongolo.

Fiara tsy mataho-dalana izay miloko mainty ary fiara fitateram-bahoaka izay miloko fotsy ary misy tsipika volondavenona kosa ny eo afovoany.

Lehilahy mainty fihodirana, izay manao akanjo mihaja miloko volon-davenona ary pataloha miloko volon-davenona sy lobaka fotsy ary kiraro mainty.

Olona manana ny maha izy azy izay praiministra tamin' izany fotoana izany. Manao solomaso, manao akanjo mihaja ary ahitana sarina sainam-pirenena kely eo amin' ilay fitafiny.

Vehivavy zarazara fihodirana izay manana volo miloko mainty sady fohy ary miorinkorona ary manao akanjo miloko fotsifotsy.

Gazety avy eto an-toerana izay mitondra ny anarana Taitra maraina ary ahitana ireo lohatenim-bavao maro samihafa toy ny pôlitika, fanatanjahatena ary ny fampianarana. Marihina fa misy amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay ny matoan-dahatsoratra.

Eny amin'ny toeram-pianarana izay ahitana solaitrabe miloko mainty ; ahitana ireo mpianatra izay mipetraka eny amin'ny dabilio. Ahitana koa ireo fitaovana andraisana naoty toy ny kahie sy ny penina.

Eny amin'ny arabe eny izay ahitana fiara miloko maitso ary feno entana ny eo ambony, eo ihany koa ireo fiara izay miloko fotsy.

Tanàna anankiray izay ahitana rihana iray, ahitana irony fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro irony. Ahitana varavarankely anankiroa, varavarana iray etỳ ambany. Eo anoloany dia misy trano mirodana ary mihodidina hazo maniry io trano io.

Fitaovana fitondrana sakafo izay samy manana ny habean,y ao ny fotsy misarona manga ao koa ny fotsy misarona volondavenona.

Kodiaran- droa izay eny amin'ny arabe miloko mainty ary ahitana tsipika miloko manga sy mena. Eo ihany koa ny mpitondra azy izay manao aro loha miloko mavo ary ny ao aoriana dia ny fiara karetsaka miloko volontany.

Firenena vahiny izay ahitana loko anankitelo : mena izay mitsivalana ambony ambany , fotsy kosa ny eo ampovoany ary ahitana sarina hazo maniry maitso eo afovoan' ilay loko afovoany.

Enỳ amin'ny arabe izay ahitantsika fiara karetsaka miloko "volon-dagatra" miantsona eny amin'ny sisin-dalana. Eo ihany koa ny fiara tsy mataho-dalana izay miloko volondavenina sy ny fiara be izay miloko fotsy.

Bitro anakiroa izay efa lehibe. Ny iray dia miloko fotsy sy volondavenona ny iray kosa dia miloko volondavenona ranoray ary mipetraka eo ambony tany.

Vehivavy zarazara fihodirana, izay manao akanjo fohy tanana miloko mainty ny ambony. Nanao pataloha lava miloko volontany ary misy tsipika mainty sy kapa maivana ihany koa.

Boky tantara foronina amin'ny teny Malagasy ary miloko manga sy fotsy ary ahitana soratra izay miloko fotsy sy mainty ihany koa.

Andiana miaramila izay manao filatroana ary manao fanamiana miloko maitso ambony ambany kiraro mainty ary ny satroka izy ireo dia mena avokoa.

Famantarana izay ahitana teny "ainga" miloko vaventy ary teny vahiny kosa miloko mainty eo ambaniny, ary ahitana ihany koa ny litera "a" izay miloko fotsy ao anaty boribory miloko mena sy volondavenona.

Famantarana miloko manga ahitana litera e izay miloko fotsy, ahitana ihany koa efa-joro madinika anakitelo ery ankavanana ambony izay miloko fotsy ihany koa.

Vehivavy manana ny maha izy azy eto amin'ny firenena. Izay zarazara fihodirana izay efa minisitra ary solombavam-bahoaka kosa izy ankehitriny, ary manao akanjo mavokely misy sarina ravina miloko mavo sy pataloha mangamanga.

Akanjo lava izay afaka entina amin'ny lanonana miloko maitso roa karazany ary ahitana loko mainty ihany koa mipetraka eo amin'ny sary bika anankiray izay miloko mainty sy volom- bolamena.

Boky nanamarika ny fahazazako natao ho an'ny ankizy izy ity, boky amin'ny teny vahiny izay ahitana sarin'ankizilahy manana volo mavo sy ireo namany anankiroa izay manana volo mainty.

Gazety avy eto an-toerana izay mitondra ny anarana : "Gazetiko" izay ahitana ireo lohatenim-baovao maro samihafa toy ny fanabeazana, fanatanjahantena sy ny zavakanto ary amin'ny teny malagasy avokoa ny lohatenin-gazety sy ny matoan-dahatsoratra rehetra ary ahitana ireo dokam-barotra maro samihafa ihany koa.

Gazety avy eto an-toerana, izay mitondra ny anarana Gazetiko, ahitana ireo lohatenim-baovao maro samihafa toy ny : pôlitika, fanatanjahantena ary ny zavakanto, eo ihany koa ireo dokam-barotra maro samihafa. Marihana fa amin'ny teny malagasy avokoa ny matoan-dahatsoratra sy ny lohateny rehetra.

Fiara miisa efatra izay miantsona. Ao ny tsy mataho-dalana miisa roa izay samy miloko mainty avokoa, ao kosa ireo fiara kely izay miloko manga, ny anankiray kosa dia miloko mainty.

Trano biriky eo andalam-panamboarana izay tsy milalotra sy ahitana riham-bato eo ambony ary ahitana ilay mpanao trano ihany koa izay misatroka sy zarazara hoditra ilay lehilahy.

Sainam-pirenena vahiny izay ahitana loko anankiroa mitsivalana ; ny eo ambony dia ahitantsika ny loko fotsy ny eo ambany kosa dia ny loko menamena.

Trano fisakafoanana izay ahitantsika latabatra miendrika boribory. Eo ihany koa ireo seza anankitelo izay miloko mainty sy volontsokolà ary ireo lovia mipetraka eo ambony latabatra.

Sainam-pirenena vahiny izay manana loko anankiroa izay mavo ary ahitana tsipika anankitelo izay miloko mena eo afovoany.

Eny amin'ny arabe eny, izay ahitantsika fiaran'olon-tsotra izay miloko fotsy ary eo ihany koa irony fiara fitanteram-bahoaka izay miloko mangamanga.

Akondro miloko mavo, karaoty miloko volomboasary, ary ny sakamalao miloko volontany ; eo ihany koa ny voasary roa karazany izay miloko volomboasary sy mavo.

eny amny fiaramon eny izay hitana olona marosakarazany milatra fiara fitateram-bahoaka izay hahitana olony lehibe sy ny akizy ao iany koa ny tanora lahy sy vavy

Tranom-barotra lehibe iray izay mivarotra vovo-kafe izay efa ao anaty fitoerany avokoa. Ao ny ao anaty baoritra, ao ny ao anaty fitoerana miendrika boribory izay samy manana ny lokony sy karazany. Ao ny manga, mainty, mena. Ao ny maitso sy fotsy ihany koa.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra toy ny mpanome rivotra, fatana ary ny vata fampangatsiahana. Tsy adino ihany koa ny : ireo fitaovana izay mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro.

Eny an-tsena izay ahitantsika voasarimakirana kely sy vaventy izay miloko : maitso, mavo ary volomboasary. Eo ihany koa ny tsiasisa izay samy ao anaty sobika avokoa.

Fiara izay raitra dia raitra miloko mena ary ny aty aloa dia niloko mainty somary makarakara ahitana ihany koa ny takelaka famantarana miloko fotsy ny soratra eo aminy dia niloko mainty avokoa

Famantarana miloko fotsy, soratra mainty amin'ny teny vahiny ahitana mahitsy zoro miloko mena mitsivalana mipetraka eo ankavian'ilay soratra.

Gazety Inona no Vaovao Faritra izay miresaka momba ny politika sy ny fahasalamana ary amin'ny teny malagasy avokoa ny lohatenim-baovao sy ny matoan-dahantsoratra rehetra.

Peratra anankiroa ny anankiray dia misy diamondra eo ambony, anankiray kosa dia tsy misy. Ireo peratra ireo dia ao anaty fitoerany izay mipetraka eo ambony fotsifotsy izy ireo.

Vehivavy anankiray izay zarazara hoditra. Manao akanjo lava izay miloko manga, mavo ary mavokely ary mitondra poaketra ary ahitana olona maro hafa ihany koa.

Firavaka volamena izay manana haingo miendrika fo izay mipetraka eo amin'ny fitoerana miendrika vatan'olombelona, miloko maintimainty.

Lehilahy mainty fihodirana izay manao lobaka fohy tanana miloko mainty sy fotsy. Eo ihany koa ny pataloha lava izay miloko manga ary ny kiraro izay miloko mainty sy mena, tsy adino ihany koa ny kitapo izay miloko mainty.

Vehivavy fotsy fihodirana, izay manao akanjo mavokely ny ao anatiny ary ny etỳ ivelany kosa dia akanjo vita amin'ny hoditra miloko mainty, ny etỳ ambany kosa dia zipo lava miloko fotsy sy mainty ary ny kiraro dia fotsy.

Lehilahy zarazara fiihodirana, izay manao pataloha fohy miloko mainty, ahitana soratra miloko volomboasary; io ihany koa nykapa izaymiloko manga sy volomboasary ary mainty.

Lehilahy mainty fihodirana, manao satroka miloko fotsy sy mainty, manao akanjo miloko mainty ahitana sarina kintana na maromaro sy taremarika miloko volombolamena ary ny tananakanjo kosa dia miloko volondavenina ary manao pataloha miloko manga sy kiraro miloko volondavenina sy mainty.

Eny amin'ny tranombarotra izay ahitantsika kojakoja mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra toy ny fera fipasohana, ny fanaovana totonkena sy ireo maro samihafa.

Gazety Tia Tanindrazana izay miresaka ireo vaovao maro samihafa toy ny pôlitika, ny fitaterana ary ny toe-karena. Marihina fa amin'ny teny Malagasy avokoa ny matoan-dahatsoratra sy ny lohatenim-baovao rehetra. Tsy hadino ihany koa ireo dokam-barotra maro samihafa.

Soavaly izay miloko mainty sy volontsokola, ary ny tongony ety ambany kosa dia miloko fotsifotsy avokoa izy rehetra.

Trano eny amoran-dalana izay misy rihana efatra miloko fotsy ary volomboasary, ahitana koa ny fitaratra sy ny tafo fanitso.

Lehilahy roa samy mainty fihodirana manao hazakazaka izay samy manao akanjo fohy tanana fotsy ny ambony ary ny tanany kosa manga. Ny ambany kosa dia pataloha fohy miloko mainty.

Madama anankiray zarazara hoditra lava volo ary malama. Manao akanjo fohy tanana ary manao ihany ko pataloha maitso sy mikapa eo anoloany trano anankiray misy varavarankely sy vavahady fotsy.